Brush ɗon joɗi dow tebur, buroshman bo ɓe ɗo naftira ɗum gam be wogga paɗe mayaɓan, mallabo ɓe lotira paɗe be man ko kuma ɓe lotira taya motaji, mallabo ɓe lottira kare irin chattu ɗum chattu ɗum.

Paɗeje ɗuɗɗum ɗo joɗi hado leggal andirama showrak, paɗe man bo fere fere ɗon ɓili pade ha kambas hado kambasji ɗiɗi be paɗe fere ɗum pat bo paɗe worɓe on.

Nda hore ɓingel debbo oɗo dari oɗo hokkiti hoɓɓudu odo hokkiti yeso mako. Yawanshi bo morɗi ɗum kuje roɓe on roɓe on morata ngam ɗum paune on ha maɓɓe ɓe fauna.

Sayin bot ɗum kuje'on je hollata babal kazaɗoo ɓeɗo sorra Kujeji ɗon ɗon malla bo makaranta. Sayin bot je makaranta, Sayin bot ɓeɗon mbindi foundin fautein of noulej Kompirihensif Sukul. Makaranta'on be ha makaranta man ɗon Piri noziri, nooziri ɗon nosiri be Puramari islamia ɓeɗon jangina ɗon noziri.

"Getwa ha ɓandu saare ha ɓandu man be babal tan nonon ma get bo ɓeɗo naftira ngam be nastira saare.

Sarla. Ɓiddo debbo ɗo duhi sarla, sarla jee faune. Ɓe ɗo duha bo ngam fauna. haa ɗakki maako bo ɗum faɲdu. Faɲdu ndiyam bee bairo haa leddi, bee paɗe. Kare mai, sarla mako mai bo, kolo mai bulu, riiga mai bo pink.

Himɓe siyasa ɗo joɗi ha dou koromje. Worɓe ɗo ha yeso, roɓe do ɓawo. Worɓe siyasa biye'tenga NNPP ɓedo joɗi be gareji ha dou koromje daneje les danki. Kifneje boɗejum ha ko’e maɓɓe rigaji danejum.

Ɓosaru do wali ha les gene, gene ɓokko ɓokko ɓosaru bo ɗum dammuwa on, je ɓe ɗo jo'ina ɗum ngam gadi, himɓe fere bo ɓe nyama ɗum dammuwa on bo.

Fulawa, goddo asbini ha nder sare goddo, mahol do ha yeeso man leggal fulawa man bo ngal do finna daneejum haako man bo bokko bokko hales man geene don labo ɗum leggal'on ɓe awaata ngam vo’ina sare malla bo babal kuuɗe.

Nyebbam kujeji on je ɓe wujata ha ɓandu gam ɗum ɗiggina bandu, ko ngam ɓandu delka, to goɗɗo yiwi debbo be gorko fu ɗo wuja nyebbam, gam delka gam vo’ina ɓalli maɓɓe.

Kwaali lekki je maleriya, ɓe don ɓindi antimita ha dow ɓandu maajum, ɗon bo hooto chufuru, ɗon hooto tuutayel bo ha dow ɓandu lekki mai. Lekki bo ɓurna nyawɓe on moɗata ngam ɓe kefta djamu maɓɓe.

Ɗo lawol ɗo Sayin bot ha Sera lawol, motaji man ɗo hokkiti ɓawo. Ha sera ha nder motaji man ɗon motawa nga Mari koloo ruwan nareje. Ɗon ledɗebo jamɗee bo judɗe judɗee, ɗon fulawaji bo ledɗebo ɓokko ɓokko ha dou mai.

...ɗe, ɗo jooɗi jewundindiri guda tati. Payanɗe bo kuje on je ɓe naftirta ngam defugo nyamdu ha nder man. Payanɗe man bo ɓandu man ɗon ndiyam doɗɗe-doɗɗe ha ɓawo payanɗe. Yeeso payanɗe man bo ɗon kuje keccum ɓe ɗo sorra apul, tumaturji ha nder lumo.

Ladde chembinde walakowoni der man sei bukkaru ɗon gefe se bo geneji fere fere ɗon fu gene bana gene outyelo yelo ha nder man ɗum ladde on tan.

Paɗeeji feere feere ɗon jooɗi hadow ciwrak babal cigugo paɗe mann paɗe manbo ɓeɗon waɗa talla'on, paɗe kosɗe sewɗum, ɓeɗon mbi'a mai daɓo, pat maibo ɗum rewɓe'on.

Derkejo ɗo dow lawol odo vakki boro ɓalejun ha ɓawo mako Odo ɓorni limse be vi'ete dum lon silif. Odo wanyoddi bade boga cambas bo ha kosde mako.

Do tebur, tebur wa ga viyata ɗainin tebur, ɗo joɗi ha ɗou tayisa nɗer palo koromje ɓo ɗo tarni ha les majum, tebur man ɓo jeo ɓe ɗo joɗa ɓe nyama nyamɗu ɗou man.

Maken'ge guda ɗiɗi ɗo joɗi ha ɗau leddi payande man ɓandu majum ash colo panu ɓo sera man dotti kuɗi kuɗi bo ɗo ha dou leddi man, Fayande bo ɓe ɗon naftira dum gam ɗefugo, Malla bo ba'ungo ndiyam.

Kacar vama ɗum, ɗo dari hado leɗɗi, kacar man bo ɓe ɗon vama dum be leɗɗe ɗibinoje, ɓe ɗon naftira kacar bo ha dammugal sudu, ɓe ɗon vama ɗum ɓe ɓila ha dammugal sudu, ngam virna chufi ko kuma chollaje nastata sudu.

Ɗerekejo be gasa be lamgol. Lamgol fere je zaman ha ɗow hore mako oɗo hore mako oɗo dari hokkiti galagal mako heɗɗo. Ɗerkejo man bo labi lamgol je derke’en jotta labata.

Kalagaje fere fere. Ɗo joɗi ha babal voɗɗungo kalagaje. Ha nɗer kuje fere ni boɗejum. Kuje voungo kalagaje boɗejum. Kalagaje bo kuje je on je be watata faune on be watata ha juɗe. Worbe be robe bo fat ɗo naftira kalagaje.

Na'uraji fere-fere guda joi guda ɗuɗdum bandu man ɗum ɓoɗejum ɗum ɗo joɗi ha dow leddi, na'ura man bo ɓeɗo tara jamɗe ɓeɗo naftira dum man ha wauru ngam safugo ndiyam mallabo ha kampaniji.

Sayinbod ɗo dari be bindi muhammad bin aman besclas fashion designers babal on je ɓe ngatta paune fere-fere b syinbod man ɗo dari holla viugo ha babal ɗo ɓe ɗo wada pauneji fere-fere, ha ɗon ɗon bo leggal habawo majum.

Kulaaru ɗo joɗi haa leddi, maɓɓita ɗum be nyiri nder man. Ɓe ɗo defi nyiiri jolof rays, ɓe ɗo waati attaarugu ɗirɓaaka, ɗon bo karas haa nder nyamdu man, ɗon bo girin bins.

Oldiji ɗuɗɗum ɗo joɗi be Yeriji ɗo joɗi ha dou leddi ha dou kapet Yeriji be Oldiji be kuje juɗe be zobeji boɗɗum fere ɗon der kwali zobe boɗɗum fere bo ɗo jodi ha dou kapet nda jungo debbo bo ha sera man. Yeri be sarka be oldi bo pat ɗum kuje faune roɓe on.

Fulawa, ɓe ɗon wata leggal fulawa ha nder sare ngam ɗowdi e ma to dimogal bo ngam rima kuje himɓeji nyama ɓikkoi leɗɗe man.

Sare be mashin ha nder man be buhuje siminti ɗiɗi, sare mahaɗum zamanuru sare mai ɓeɗo penti, penti ruwambula, danejum, brown, catako ɗo wali mashin ɗo dari.

Rowɓeji be worɓeji ɗo dari haa babal renugo jirgi .Jirgi jey dillata haa dow leddi, ndaa ɗo bo derekejo feere ɗo roondi bokoti haa babal man maca alaama holli o waddi kuje coggu. Ndaa rowɓeji be worɓeji ,be ɓukkoyi bo ɗo dari reena jirgi man haa ngal dara, ɓe nasta ɓe umma ɓe dilla. Ɓe ɗon naftira jirgi ngam yahugo babbeji fere-fere malla bo gureji fere-fere.

Kwaɗoji fere-fere ɗo ɓili ha jamde, kwaɗo be kiji bo ha ɓandu kwaɗauji man, kwaɗau bo ɗum kuje on je ɓe naftirta gam ɓe kublira chuɗi, malla shagoji, mallabo ofisji.

Basket hako: ɓe waɗi hako nder basket ɓe jo’ini bana fulaawa ni ha nder ofis ɓeɗo naftira fulaawa ha ofis ha sare ngam vo’ina babal.

Notji guda ɗidi don wali ha leddi ha nder kwali. Not man gotel don ha yasi gotel bo don der kwali, not bo be don naftira dum gam be habba kuje be majum.

Ɗo wali ha dou haire, pallandi kaɗa bandari wali dou tappare, ha sera tappare mai ɗon gene sannan ɗon dotti kuje bola, pali, ledaji, sera mai.

Talia be marori ha nder plet be cokali be kusel be grin bins, nyamdu talia kuje on ɓe sarrifitta be fulawa, marori bo ɓe ɗo rema ɗum.

Jarkaji je ɓe watata ndiyam malla nyebbam. Ɗo joɗi haa dou leddi ɗuɗɗi jarkaaji mai. Ɗiɗo maɓɓi ɗi gaba ɗaya, kakaki ɗo joɗi dou man. Jarkaji man bo ɓandu man ndiyam kolo man ndiyam naareje. Jarkaji bo ɓe lowiran ndiyam, mallah bo nyebbam.

Himɓeji ɗo wudɓe ɓe ɗo dari lara fijoɓe bol nda bo fijoɓe bol man ɗo nder fili babal man ɓe ɗo viya ɗum Stadiyom. Stadiyom bo ɗum babal on je ɓe waɗata fijirde fere fere ɗum pat bo ɗum dereke’en on hebbini ha babal man ɓe ɗon lara fijoɓe bol.

Nge ɗo waali les leggal, haa nder geene, nagge boo kusel on ɓe ɗo hirsa, ɓe defa kusel man ɓe yakka, ɓe nyaama kusel maajum.

Tutawal ɗon ɓamti ha dow tutawal bo ɗum kuje on je hollata bambanci lesde ɓandu tutawal man bo don kolo guda tati danejum buwambula be bodejum.

Ɓiɓɓe leɗɗe fere-fere, ha nder paranti ɗo joɗi, daga tumaturu, apple, lemu, kukumba, be girin bin, be tatta she, be tumaturu.

Joɗi hado tebul ha nder plate be sukar ha nder man, sukkarbo dun kuje on je be watati sinadari on je ɓe watata ha nder nyamdu dyamdia mala nyamdu nonnon ngam velna nyamdu.

Mordi ha hore bingel debbo sitayel debbo fere bo do joɗi jogi gasa mako man holli kenan debbo man don mora mo on debbo man on mori mo morɗi majum bingel debbo man do joɗi hokkiti mo ɓawo kanko bo o don mora mo roɓe ɗiɗi on haɗon ha hoto man.

Koromje guda ɗiɗi ɗo joɗi ha dou leddi ha babal tappugo koromje. Nda koromje goɗɗe bo duɗɗe ɗon ɓawo maje. Amma ɗe, ɗe ɗon naɗi be leddaji. Ɗon bo pillow ha dou koromje man. Koromje bo ɗum kuje on ɓe watata ha parlo, malla ha office ngam joɗirgo.

Jamɗeji ɗuɗɗum, ɗo wali dow tebur jamɗeji man bo diga sru-direva, playa, be supinaji, pat man bo ɓe don naftira gam ɓe fista supaii notji, malla bo ɓe haɓɓira not ha ɓandu keke mashin.

Sha'i, ɓeeɗoo naftira hako sah'i himɓee yara ngam bana neskef goɗɗo yara ngam usta comri, ɗoo bo goɗɗo yaran ko ngam njamu ɓandu.

Ha bawo sare marɗe penti danejum lawol man bo don kolo tad didi ɓandu man don kolo ndiyamnareje be kala ɓokko ɓokko lawol man bo ɗo mari pindi pik kolo.

Fulɓe finere sarla layaru e ɗo ɓorna fulɓe ɗo fulɓe ɗo ɓorna irin karemai.

P O P ha dow sudu ,bebo don bo gulobji yite do haski ha ton ,to ɗum P O P bo, kuje Paune on je be watta ha dow hore sudu.

Leeso tappaago timminaago. Walaa katiifa dow man. Leggal tan nonnon bee hoore bo juuɗɗum. Leeso man bo ɓe dow penti ngo penti daneejum bee penti ''ruwan bula''. Leeso bo kuuje on jey ɓe naftirta haa cuudi ngam ɓe waala dow maajum.

Leeso ɗo joɗi dow tais ha babal sorrugo leso lece man ɗon ɓo koromje ɗudɓe ha gefe man ɗon goɗɗo bo ɗo dari ha sira ɗon hoto lesoji man bo ha ɓandu mahol, leso bo ɗum kujen ɓe naftirta ha suɗi gam ɓe wala.

Ɓe ɗo bakkindiri jala, ɓe ɗo dari haa ɓanndu mahol, ɓe ɗo ɓorni jompaaji, ɓe ɗo hifni kifineeje, ɓe ɗiɗi pat bo, ɓe ɗo jala, dereke'en man worɓe on bo.

Kuuka na'uurawa on, nga ɓe naftirta ngam defugo be maajum. Ɓe ɗo defa maaroori, perpesu, be elektirik kuuka, ɓe ɗon defira be man. Nga ɗo naftira bo, be yiite lamtarki.

Moataji ha dou lawol ɗi ɗo dilla. Moata bus ɗo ardi, nden mota petel ɗo takka ɗuɗɗum. Ɗon bo kuuje sain bod ha sera lawol, ɗon bo fulawaji ɗuɗɗi ha sera lawol man. Mootaji man ɗo, ɗo dou kolta.

Mahaɗum kimminaɗum, mahaɗum zamanuru, ha nder sare man bo ɗon babal jodɗingo fulawa, ɗon kujeji jodɗingo fulawa guda ɗiɗi bodejum, ɗon bo kujeji jodɗingo fulawaji ɗum seɗɗa ɓalejum.

Saddere be zarto ɗo wali ha leddi. Saddere ɓeɗo soppa ɓe ɗo huwa ha dou katako, saddere ɓeɗo naftiraɗum ngam soppugo ledɗe. Zartobo ɓeɗon naftira ngam ta’ugo ko Seekugo ledɗe to ɓe ngaɗan leeso malla bo koromje.

Gorko ɗo ronɗi konɗo ha hore mako. Ha ɓanɗu kondo mai ɗon paɗe. Oɗo jogi jungo gotel, kondo mai ɓe jungo gotel. Oɗo yofti jungo gotel ɓo. Ɓingel gorgo man ɓo kuɗe mako chu chaina. Chu chaina en ɗo kamɓe on vo'inoɓe paɗe je vonnaɗum.

Ɗo je nyi'e nyi'e ɗo, ɓe ɗo youna ɗum Manjagara. Ɗo ɓe ɗo youna ɗum Guduma. Ɗo bo shebur ɗo ɓe ɗo forsha kuje bemai. Ɗo manjagara bo ɓe ɗo dasa kuje dotti be mai mai kayum bo, Diga ɗo bo, ɓe ɗo wasa lope be mai kanjum on kuɗe majum.

Dammugal nastugo sare. Manga tarna nde vi'ete ɗum ged ko kuma lawol je nastugo mota be vurgo mota ngam man ɓe watta ged.

Leeso ɗo jooɗi dow leddi, be duroowaaji ha sera man, hoore leeso man bo ɗon fawne be leppol daneejum, be ɗon chumpe-chumpe, ha yeeso man bo ɗon daaroogal, leeso man bo walaa katiifa ha dow man.

Nyamdu nga ɓe mbiyata yambos, ɗon haa nder tek'awe ɗereeji jey ɓe waatata nyamdu, ɗo jooɗi haa dow tebur. Yambos, yambos bo dooya on ɓe unata, ɓe hawta be tattase be tinngeere, to ɓe uni ɓe jiiɓi, nden ɓe tama ɗum, sey ɓe pusa geeraaɗe ɓe jiiɓa, jey ɓe sa’a ɗum be nyebbam.

Deftere hadow tebur, Deftere bo ɓeɗo naftira ɗum ngam ɓe janga ko kuma ɓe vinda ha nder majum kanjum ɓenaftirta toɓe vindan ko ɓe janga.

Jamde ji do jodi do tebur, jamde man bo hauta dum be vabdu ,be labi ,be guduma jamde man bo be don naftira dum ngam ta'ugo kuje ,vabdu bo be do naftira ngam ta’ugo kuje.

Robaaji ɗuɗɗi ɗo jooɗi haa shelve haa shago, roobaaji man boo pat ɓe ɓo loowi nyamndu haa nder maajum, nyamdu on kusel on ɓe sa’i ɓe loowi nder man ɓe koli ɓe jo''ini haa shago ngam himɓe sooda

Sarqa be yeri ɗo ɓiili hadow kwali ha shago sarga man bo ɓeɗo waɗa talla on to wod moyiɗi soda, sarqa be yeri bo ɗum kuje faune roɓe sarqa be ngata ha dande yeri bo ɓe ngata ha noppi.

Hoore ɓiggel debbo oɗo dari jala, ɓorni kare boɗejum ha morɗi mako manbo oɗo wati bit oɗo mori atacimen. Morɗi godɗi oɗo yofitiɗi ha yeso godɗi bo oɗo yofiɗi ha ɓawo. Goddi bo owaɗi tuntu ha hoore mako.

Derkejo do dari ha do leddi odo jogi waya ha jungo mako dumwati agogo ha jungo mako, ha bawo mako bo odon dammugal ko bo odo dari hokkiti bawo odo fabbi bade balejum do borni garewol worbe on bo be andi be bornugo garewol.

Ɗo waali ha leddi, boɗejum be daneejum. Ɓe ɗo naftira lariya, to ɓe siwan ndiyam ko shaayi. Nafu lariya bo gam ittugo dotti nder ndiyam ko shaayi.

Jangugo bindaaɗum Robert T. koyesaki, ricdad puwadad. Deftere man je jangugo on a janga hala, ɗe ɓe jangata hala baba marɗo, be baba talakaajo.

Darii ha dou leddi, diitoyi heɗo oɗo paɗɗi paɗe oɗo ɓorni sut be sarla be riga daneejum ha nadermaajum ,oɗo dari wailiti fuska mako, leddhe fulawa ɗiɗi be ɓandu saare ha sera mako.

Leddi be fulawa be chi’e haa dow leddi mai. Haa nder saare mai bo, ɗon windoji, ɗon dammuɗe. Haa nder babal mai bo, ɗon geeneeji haa ɓandu mahol mai. Geene bo, bokko-bokko.

Moota ɗo dari dow laawol, moota ɗo mari tayaaje nayi .Ɗon saare bo haa yeeso man ,ɗon danki bo haa dow moota man, iri moota ɗo bo ɓe ɗon naftira ɗum ngam vo''ingo laabi.

Ɗo waali haa dow leddi, yaadi bo ɗum ɓornungal, limse on jey bornungal koomoy, worɓe be rowɓe ɗo naftira yaadi ngam ɓe ɓorna, ngam ɓe nyoota, ɓe ɓorna haa ɓalli maɓɓe.

Ebe gasa hore mako oɗo dari hokkiti ɓawo, bo wala limse bo ha ɓandu mako, se kuje be vi'ata tare mama gasa bo juɗɗum, roɓe on be andi be watugo tare mama ha bandu maɓɓe ngam faune.

Dammugal, ngal nastugo wuro ɓeɗo bindi sabuwar kofa 2014, dammugal on bo je nastugo wuro, keke napep ɗon hadakki dammugal man, ɗon bo himɓeji ɗuɗɗe worɓe berobe beɗo ɓorni yinifom.

Tasaje ɗo joɗi ha leddi fere-fere e robaji, ha yeso man ɗon puspus be kujeji limse bel ha nder man ta saje man bo ɓeɗo joini ha lumo on ɓeɗo sorra taliya marori ha nder majum.

Faali nyebbam wujugo ɗuɗɗi, ɗo jeri haa dou shelf shaago. Ɓe ɗo naftira shelf ngam be siga kuje coggu haa shaago. Nyebbam bo je wujugo on. Worɓe be rowɓe bo ɗo naftira nyebbam ngam wujugo ɓalli maɓɓe. Nyebbama ɗo ɓe waɗi ɗum be ɓiɓɓe leɗɗe.

Ɓe ɗo yona ɗum pade. Paɗe roɓe pade je mari kosɗe ɗe juɗɗum ha paɗe mai bo ɗon ndiyam boɗejum, ndiyam narejim.

Deftere jangugo don mabbiti gefe man be bindi gefe bo be do holli diyam, be hoto ledde, be kode. Deftere man bo je jangugo on.

Haa nder kuje fulaawa fulaawa man, ɓokko ɓokko o jooɗi dow leddi. Sera may ɗon mahi ɓe ɗo waata fulaawa bo haa sare ngam vo'ina saare, ko kuma haa ofis ngam vo’ina ofis, ko kuma haa babal feere banni.

Haɗou leddi ɓe ɗo awi fulawa nder Sare mallabo ɓawo sare, eɗo awa fulawa ngam vo’ina babal ko kuma ɓeɗo vi'a fulawa ɗon valla ha haske vo'ingo labɓingo gite.

Kujeji jey ɓe naftirta, ngam waɗugo koromje malla bo, leeso, ɗon zarto, ɗon guduma, ɗon bo jamɗe feere, pat ɗo jooɗi haa dow tayis. Pat man ɗo, ɓe ɗon naftira, ngam waɗugo leeso, malla bo koromje.

Kwali lekki ɗo jooɗi ha dou leddi, lekki man bo ɗum pauda kurori kurori on, lekki bo ɗum kuje on jei nyauɓe naftirta nyauɓe ɗo moɗa lekki ngam ɓe hefta njamu maɓɓe ɗo bo ɗum pauda on.

Gorkojo o ɗo joɗi ferlindiri kosɗe o ɗo ɓorni jonpawol ngol ɓe vi'ata Alaji min hoti o ɗo wati gillas ha jiba mako, o ɗo wati bairofu fu ha jiba mako, o ɗo jogi kosɗe mako, o ɗo wati kosɗe gotel dow gotel, o ɗo titi her ɗo goɗɗo derkejo man bo ɗum gorko on.

Horde do jodi hado tayis horde bo dum tummude on be awata fuda be itta be vamta horde, be don naftira be don bedo a tummude horde horde bo be don yedira ndiyam ko chayi be man be yara bo kuje be man.

Supaynaaji feere-feere do ɓili haa babal jo''ingo supaynaaji. Supaynaaji bo kujeji on jey ɓe naftirta, ngam ɗon pulaaya, ɗon supaynaaji feere-feere, ngam ɗum jamɗe on, jey ɓe naftirta ngam haɓɓugo kuje, ko fistugo kujeji, bana iri not, ko kuma kuje feere jey haɓɓa.

Tan ɗo ve'it wala ko won do man babbal man ɗo ɗum lawol on je leddi nonnon tan wala jarendi lawol bo kuje on je ɓe naftirta je ɗo wanca dow man motaji malli ma koste do wanca dow man.

Koromje jooɗugo ɗo jooɗi haa nder kilas. Be teburji haa yeeso maajum. Kilas bo ɗum aji on je ɓe joɗata ngam ɓe janga haa nder maajum.

Pali nyebbam ɗo joɗi ha dou shau ha shago pali man bo ɓe ɗo jeri ɗi maɓɓode maji boɗejum, nyebbam bo yelo ha nder man nda tto fandu urdi bo pat ni ɗum babal on je ɓe sorrata nyebbamji urdiji ha sago.

Nyebbam wujugo ha hore, jei ɓe vi'ata soul mate, heya stailin. Je ɗon ha nder jungo debbo ha lairu. Rowɓe on bo ɓe andi wujata. Rowɓe be worɓe ɗon naftira ɗum. Ngam ɓe wuja ha ko'e maɓɓe, ha gaasaji maɓɓe.

Gato, be kus... liɗɗi, be panke. Ɓe waɗiri gato bo, be panke man, be fulawa. Flawa jei nyamugo. Ɗo bo liɗɗi, liɗɗi mai ɓe ɗo defa.

Tutawal hunde on je hollata bambanci leddi nfft, do a yidi a hetta leddi kazawa a lara tutawal man bedonga ta tutawal bo ha makarantaji utawal man bo do mari kala guda tati bodejo sargina diyam nareje.

Ɗum kuje. Tingyere ha nder fayande ɗo joɗi. Beɗo naftira tingyere ngam ɓe defira hako, nyamdu ji fere-fere be man. Nyamdu ɗum ɗo nder fayande jodi ha leddi.

Je tarihi ha jungo goɗɗo ɗo ɗum chago deftere fere-fere, ɓe ɗon naftira deftere ngam jangugo tarihiji je kuje kodoggata ko diina ko kuje fere.

Sare guda ɗidi be windu ha chaka, dammugal gotel finti maga buraun, dammugal gotal finti Majum asha kolo don bo kolbetiji don ilorde, bo ha nastugo don gaska, bo ha yonde majun don babal bo non non.

saare ɗon mabɓiti, dammugal boo ɓe ɗon naftira ngam ɓe nasta nder saare, ɗon wayaaji feere haa dow dammugal man ɗon geene bo haa yonnde dammugal maajum.

daago ɗo ve’iti ha dou tiles. Daago bo ɓe ɗon naftira ɗum ngam ɓe joɗa dou man, malla bo ɓe wala dou man, malla bo ɓe lira kujeji ha dou man. Worɓe be roɓe ɗo naftira daago, ladde be wuro ɓe ɗon naftira daago ngam ɓe joɗa malla ɓe wala ko kuma ɓe lira kuje dou man.

Nyebbam wujugo gudaa tati do jodi hippi ha nder chaago soorugo nyebbam, ndaa nyebbam ji goɗɗi boo hay ɓaawo maajum, nyebbam boo ɓe ɗo wuja ngam vo'ddina ɓanndu malla boo ngam ɗelkina ɓanndu roobe, bee worɓe bo ɗo wuja nyebbam.

Emojis be hore debbo emojis mai do wirni hore debbo mai odo borni kare dum be wi'ata atampa odo jodi titi heddo be wirni fiska mako be emojis sey tinde mako tan be salabi mako.

Laawol jei dou mbiyete ɗum flai ova. Flai ova ɗum lawol on ɓe mahata dou e les mba'eteeɗi wancata dou man, malla bo kosɗe wancata dou man, dou e les. Laabi on ɗi ɓe mahata fere-fere dou e les.

Yetega fimitin, lekki nga roɓe on naftirta be majum, ɗum lekki on je ɗabbitigo goɗɗo ɗo naftira ngam tefa jamu mako, be majum.

Babal lawol jai sadarwa je on istagiram hunde on je soshal midiya, ɓe viata be zamanu hunde on je zamanu je ɓe naftirta ngam yottin gosako koma wala ma goɗɗo wata hotoji mum haton.

Cobbal ɓe ɗo waɗa cobbal be yaɗiiri, ɓe defa sey ɓe tama, ɓe ɗo yarida kosam bo, be cobbal maajum.

Nder junngo goɗɗo, o ɗon jogi kukumba haa nder junngo maako ɗon geene kukumba man boo haa lest junngo maako, kukumba boo ɗum nyaamndu on jey ɓe nyaamata keccum

Lekki ɗo wali ɗo joɗi ɗo wali hado kapet, kartum lekki nga ɓe bindi dorossmal 125 mg lekki bo ɓe ɗo moɗa ɗum ngam goɗɗo hefta njamu mu ɗum.

Ɗeftere ɗo jodi ha ɗow teburu. Ɗeftere man bo ɗeftere je vinɗugo on. Ɗefte ɗon fere fere. Ɗon je vinɗugo ɗon je jangugo worbe be robe naftirɗa ɗeftere.

Fista debbo ɗo vangi reta oɗo dari. Kitoy heɗɗo yeri bo ɗo vangi ha nafuru mako goto oɗo ɓorni giga bo kare roɓe oɗo nyi'e mako bo ɗo vangi sedda robe on be andi bo be watugo faunugo be yeri.

Ɓikkoi roɓe ɗiɗi ɓeɗo dari wakki ndiri ɓe ɗo mori morɗi fere-fere, morɗi man hautaɗum be ulu ɓalejum be ulu ɓodejum, ɓeɗo wati yeri bo ha morɗiji maɓɓe man goto ɗo ɓorni riga juɗe dammuɗum, goto bo ɗo borni ves.

Nyamdu bietenga donot ha nder kwali, ɓe malasiji ha nder man nyamdu man bo ɓeɗo sarrifa ɗum on be fulawa to ɓe sarrifitta nyamdu man ngam ɓe nyama.

Lekki haa nder faandu ɗo jooɗi dow leddi. Lekki bo ɓe ɗon naftira ɗum ,ngam ko goɗɗo saatay bana irin nawugo hoore, nawugo ɓanndu ,nawugo jokke ,ko ustugo comri, ɓe ɗon naftira lekki ngam man.

Defte ji ɗi don ha nder shels babal sigugo defte, defte man fere fere be kujeji fere je vindugo ha douti defte man, defte man bo je vindugo hauta ɗum ɓo be je jangugo.

Rooba ɗo joɗi ha dow leddi, ha bandu rooba man bo ɓe ɗo holli hoto gayen sha’i be do andirama kafe, kafe bo ɗum ganyen sha’i on ɓe dollata ɓe yara.

Kolubeti lambatu, ɓe ɗo wasa ɓe fuɗɗi wasugo, ɓe itti loope, nden bo ɓe rufi siminti ɓe takki jamɗe ha dow maajum. Kolubeti bo, laawol on je ɓe seekanta ndiyam gam tokka haa dos maajum ta vonna seeka babe.

Ha nder shelf ha shago boroji ɗum hunde on je be naftirta ngam ɓe lowa kare ko defte ko kujeji banni ɓeɗon naftira boro bo yahugo ofis waɗugo jahangal debbo be gorgo fu bo ɗon naftira ɗum.

"Tummuɗe" vi’etede liyal ɗo jeri ɗiri. Ɗo jeri guda tati ɗo bo ɗo jeri guda juyi. Tummuɗe bo ɗum kuje on ɓe awata rima ɓe itta ɗum ɓe vamta ngam ɓe wata nyamdu ha nder majum.

Deftere ɗo wali ha leddi. Deftere man bo ɗum je jangugo on. Himɓe hoto himɓeji ɗon ha ɓawo jarida man. Goɗɗo fere ɗo turi dou mota, himɓe fere bo ɗo sera majum.

Nyebbam wujugo guda didi do jodi gotel be do viyadum tube gotel bo dum layru on ,bandu pali man popul pink ha bandi pali man nyebbam bo robe be worbe fu don naftira.

Silaawo guda ɗiɗi ɗo jooɗi ha leddi andiraɗum be basket, silaaje man bo ɓe vami ɗum be leɗɗe, leɗɗe on ɓe ittata ɓe vama siilaaje man ɓe ɗo waata kare, ɓe surna turaren wuta dou man, ɓe ɗo wata kare bo malla bo tomatur ha nder man.

Gazal guda didi don wali ha leddi ɗon mabbiti ɓo didi fu gazal bo kuje on je roɓe naftirta ngam ɓe pauna ɓe don dida ha gite maɓɓe roɓe be worɓe ɓo don naftira gazal.

Leeso ɗo joɗi ha dou leddi, leso majuum ɓe ɗon naɗi ɗum be leppol balejuum, nden bo wala kowoni dou leso man, katifa wala, leɗɗe wala ha leso man fere mago ɗon bo ci’e ha yeso leso man, ɗon bo gene ha yeso man.

Faune ha hore goddo faune bo dum hunde on je hollata dabiawa kaza, dodo dum do holla faune funde gorko do wati kare faune ha hore mako.

Koromje ha nder sare be dainin tebol ha nder sare majum yitte ɗo haski ha dou koromje man bo katakoji on ɗo joɗi ha dainin ɗon fulawo bo ɓokko ɓokko ha dou man yiete ɓo ɗo haski ha nder sare man.

Sarka ɗo jooɗi haa leddi haa der leda, yeri ɗum kuje faune, sarkawa man ɗum kuje faune, jawe pat ɗum kuje faune roɓe, nden roɓe on ɓe anndiri bee faunugo bee yeri bee sarka.

Derkejo be gaasa ha hoore mako, oɗo dari gaasa man ɗon morle more, oɗo waɗi bo lamgol jei zamanuru, worɓe on bo ɓe andiri be irin lamgol man.

Ɓukkoi worɓe be roɓɓe ɓikkon makaranta ɓe ɗon nder aji mallumjo ɗo jangina be o ƴami ɓe hunde den bo ɓe ɓamti juɗe ɓe pat haɓe hokka amsa ɓe ɗo reina malum jo hokka ɓe umurni ɓe hokka amsa, ɓikkoi be bo makaranta ɗum babal on je ɗaɓɓutuggo andal ko irin toi.

Kosɗe! Fijirde bol kanjum ɓe wi'ata fijirde kosɗe. Nda derke'en ɗiɗi ɗo fija, fijirde kosɗe haa nder babal fijirde bol. Fijugo bol on kosɗe.

Jariida on. Ɗerewol mbiyete ɗum jarida. Ɗo jooɗi haa dou tebur. Dis sondei, ɓe ɗo vindi haa dou dereeji jarida man. Ɗon debbo, hoto debbo bo ɗo ɓamti jungo, be hondu gotel haa dou jariida man. Jariida bo ɗum ɗerewol on jei ɓe windata habaruuji ko doggata haa duniyaaru, ngam himɓe sooda janga.

Deftere jangugo, nde be ɗon vindi Allah mos beyutiful nems. Inde ji Allah je boɗɗum, nde muhammed madi Al sharif vindi. Deftere man bo jei jan gugo on. Deftere ɗon fere-fere amma deftere ɗo je jangugo on.

Blok ciminti, blok mai ɓe ɗo waɗa be siminti, to ɓe lawi siminti sai ɓe waɗa blok be mai, nda dammugal bo ɓalejum, maɓode ɓalejum, sera mai.

Yeri be sharqa ɗo ɓili ha babal ɓirigo sharqa ɗon bo yeri ha nofuru debbo odo dari be yeri ha nofuru mako sharqa be yeri bo ɗum pat ɗum kuja faune roɓɓe on roɓɓe ɓe andini be watugo.

Saare mahaɗum zamanu timma ɗum, ɗo mari matakal babal yaɓugo era, bo step man guda nai, ɗon bo boketiji penti ha babal ɗo joɗi ha do leddi, dammugal saare mai bo do maɓɓi be windoji pat, ɗon korowal bo ha danki saare mai.

Geloba guda ɗiɗi ha mayo ɗiɗo yara ndiyam ngeloba bo ɗum dammuwa on nga joɗata ha ladde, malla bo ha sare, ɗiɗi pat ɗum dammuwa on ɗum be ɓa’anga be nyaman.

Haa nder ndiyam, sonndu nder ndiyam. je colli ɗon feere-feere, ɗum colli ndiyam, ɗum colli ledde, sonndu, sonndu on ndu ndiyam, malla bo liɗɗi, liingu haa nder ndiyam ndu ɗo ɓamti dow vurti nder maayo, liingu bo ɗum nyamndu on ndu on jey ɓe nyaamata.

Ha do leggal mongoro, do leggal guda nai, ha do leggal man bendai, mongoro dum furut on, ha be vi'ata ɗum bo ɗo nafa ha balli himbe dum do vo’ina ɓandu.

Baba be ɓingel mako oɗo jooɗi ɓari ha ɓandu mahol oɗo jala singini nyi'e jala, ɗon bo bairo ha ɓernde maako jiiba ɓernde bingel man bo ɗo borni kare danejum ngel ɗo singini kangel fu rondi juungu ha hoore, Baba man bo ɗo hifni hifineere.

''Kwaali'' lekki ɗo jooɗi haa dow kaapet. ''Kwaali'' lekki moɗugo. Lekki bo ɓurnaa nyawbe on moɗata ngam ɓe keɓta njamu maɓɓe. Haa ɓanndu lekki man bo ɗon penti ɓokko-ɓokko bee daneeju.

4 do jeri ndiri jodi halleddi do yewndi ndir jodi ha leddi arandewa 16 bidi 20 lits culaji bo ku jonje be naftirta ngam lowugo nyamdu gam wulna nyamdu.

Leggal fulawa ɓokko ɓokko ɗo jo ɗo asbini ha sera saare, leɗɗe man bo ɓe ɗo asbina feere bo ɗo fuɗa bei hoore mum, ɓe ɗo asbina ɗum ha bandu ci'e malla bo ha bandu ofis ɗum ngam faunugo babal.

Dammugal nastugo saare ko jei mota, ko jei kosɗe. Dammugal man ɓalejum, himɓe ɗo naftira dammugal bo ngam nastugo nder saare.

Jungo debbo oɗo jo’ini ha dow kapet, odon wati kuje faune ha sarqa je faunugo, ha jungo mako bo be lalle, bo roɓe on ɓe andiri be watugo sarqa ha jungo maɓɓe.

Mahol ɓandu saare, juɗɗum gidan sama, haa ɓandu man saare man ɓo be ɗon maɓɓooɗe, haa dammugal ha les dammugal be nastata saare man, saare man bo ɓe ɗo penti nɗe be penti daneejum.

Ɓikkoi makaranta ɗon nder aji. Ɓe ɗo joɗi janga, mallunjo ɗo jangina ɓe. Ɓikkoi makaranta, makaranta bo babal on je ɓe tefata andal, boko malla arabiya haton. Blakbot ɗo ɓaawo maɓɓe, defte bo ɗo haa yeeso maɓɓe, ɓe ɗo jooɗi do tebu do benciji.

Bonet mota ɗon maɓɓiti juɗeji himɓe ɗiɗi bo ɗo jogi inji mota man, do njamdi fere bo ɗon ɓamta bo oyi jam inji mota majum.

Sarka, ɓe ɗon waati ɗum haa ɓandu kuje waatugo sarka. Sarka mai kala guda... sarka be yeri, rowɓe bo ɓe andi naftirta sarka be yeri haa ɓalli maɓɓe ngam ɓe fauna ɓalli maɓɓe be mai.

Guda tati gooto ɗo dilla, goto oɗo dri, goto ɗo joɗi ɗo vinda aɗo tebur ɗo vakki boro, dillowo warowo he'd ɗo ma ɗo vakki boro oya bo ɗo dari.

Ɗiɗi haa jungo goɗɗo oɗo jogi. Haa paali man, gootel ɗon ruwan 'orange', gootel bo 'brown'. Ɓe ɗo naftira nƴebbam ngam ɓe wuuja haa ɓalli ngam vo’ina ɓandu malla bo goɗɗo ɗelka.

Jamɗeji fere-fere je fistir go supa notji, be playa, cikriw driver, pat almakaci fu man bo ɓe ɗo naftira ngam fistugo jamɗe ko malla bo haɓɓugo nod ha ɓanɗu keke mala mashin.

Flawaji ɗuɗɗi ɗon ha dammugal shago, ɗon bo goɗɗo, gorkojo, nderkejo ɗo daribha dammugal shago man ɓe do bindi mtn moni, ɗon bo ɗon buhure leda hasira mako woɓɓe fere bo ɓe tati ɓe ɗo dilla flawaji duɗɗi ɗon.

Kwaliru lekki ɗon wali dow kappet, nda ɓe windi ion plos vaitam, ɗum lekki on bo je ɓeddugo iyam ha ɓandu, lekki mambo ɗon hoto debbo, be gorko, be ɓingel, dada be baba, ɓingel, mo nyauɓe on bo moɗata lekki ngam ɓe yamɓita, bo malla bo ngam ɓe kepta njamu maɓɓe.

Sare maɓɓita ɗum, sare mahadi zamanu be penti fere-fere, penti dow braun pentini tokkiti ɗum danejum je tokki fahin ndiyam nareje dammugal man bo ɓeɗo penti ɗum be mili kolo gal ɗo maɓɓiti, dammugal bo bedo naftira ɗum gam nastugo sare.

Chagowa veteɗe supermarket, ɓo chagowa on je ɓe sorrata saɓuluji urle nyeɓɓamji fere-fere.

Korowal ɗo joɗi ha babal sorugo koromje. Korowal bo ɗum kuje on jei ɓe naftirta gam ɓe joɗa dou man, ɓe ɗo faunira paalo sudu be majum worɓe be roɓe bo ɗo naftira korowal haa der cudu maɓɓe malla bo ofis.

Mordi ha hore bingel odo jodi ha do leddi hokkiti bawo bedo mori mo stayl yeso, be hosi mordi man be gatti ɓawo diga badea be do habbani mo rivongo hado hore mako roɓe on be andi bo be romordi ha hore gam pawne robe on.

Ɓabal sorrugo yeri be sarqaji be agogoji, ɗo maɓɓiti pat man sarqaji be yeri ɓo ɗo mabbiti jodi dow tebur, agogo worɓe be roɓe do wata, sarqa be yeri boɗɗum roɓe on tan be andiri be faunugo be majum.

Ɗo jooɗi ha babal sorrugo koromje feere feere ɗo jooɗi dow leddi, koromje man ɗo huunaɗi be naɗi ɓalejum dou koromje man bo ɗon pilo guda ɗiɗi be kolo ndiyam omo.

Murdi ha hure debbo odo dari titi heddo woddi bo o titi fere mordi man be do moridi be atace man obe on be andi bo be morugo ko’e mabbe gam bedo faunira

Gaasa boɗeejum haa hoore debbo. Debbo man ɗo joɗi hokkiti ɓawo bee gaasa haa dow hoore maako. O ɗo fawni o penti gaasa maako kolo boɗeejum koo moye ɓeddugo gaasa boo worɓe be rewɗe ɗo penta.

Pel kuje be naftirta ha gesa ko vuwugo sap gam wadu fo’’ingo babal, pel de do yona dum pel don saddere don diga don bo manjagara.

Guda ɗiɗi kujejiji ɗum vi'ata air pis malla bo air pod, ɗum ɗo joɗi ha nder kujeji majum, ha nder kwali mai ɓeɗo naftira ɗum ngam ɗum ɓedda sauti ha woya malla sauti ha noppi.

Ɓe maɓɓita ɗum ɗo holla haa nder sare haa ɓawo dammugal man ɗon bulokji, dammugal bo haa dow man bo ɗon fanka. Dammugal bo ɓe ɗon naftira ɗum ngam ɓe nastira saare.

Haa nder suudi ɗe ɗo jooɗi, ɗon koromje pamare ɗon koromje mannge. Gootal ngal beeti ɗo mari "sit" gudaa tati. Gootel bo pamaroy, pamaroy bee pile ha dow maajum. Koromje bo ɓe ɗon jo’ina ha suudu ngam ɓe fawnira suudu koo "oofis" bee may.

Morɗi haa hoore debbo, o ɗo jooɗi hokkiti ɓaawo, o ɗo jooɗi do korowal ɗo moori morɗi, reeta boo o acci moraaka mordi boo koomoy anndi ɗum fawne roobe.

Ɗerke’en ɗiɗi be ɗo dari. Ɗido ɗo wangiti goto bo her siraɗo jungo mako tan wangi. Ɗerke'en man bo goto ɗo borni jompawol. Goto ɗo borni gare on. Pat bo kare worbe on. Pat bo be worbe. be ɗo kefni kifinije bo.

Be do naftira kulaji ngam be wata nyamdu ha nder man, faranti bo do bari les kula man hasira kulaji mai bo bodejum be danejum jungo mai bo bodejum.

Leeso ɗo jodi ha nder sudu go ɗo fe’’iti be beshid danejum tal nden bo ha dow leso man don filoji guda didi don limse ba dow leso man don petillajia gefe don korowal bo ha tun don woldurop ha yeso leso man.

Goɗɗo ɗo nokki ganyensha’i char jude mako, oɗo hauti juɗe mako guda ɗiɗi ha gotel, ganyen sha'ibo ɗum kuje on ɓe dollata sha'i.

Ɗeftere jangu go don ha nder jungo goddo ɗon hotoji maɗi ɓoima ɓo ha ɓandu deftere man don himbeji ɓukkonji do jodi ha yeso malam don goddo fere bo vakki sauru.

Kare ha ɓandu biɗɗo debbo, odo dari, wati gele ɓalejum ɓe zobe ɗiɗi ha jungo mako, ɓingel debbo man ɗo joɗi do tayaji, ɗo wati kare bodejum ɓe gele ɓalejum. bingel

Lekki jei moɗugo. To goɗɗo satai, o ɗo moɗa lekki ngam o hefta njamu maako. Lekki mai bo ɗon nder kwali.

Je zanugo kuje haɓandu deftere alluha, malla bo ha deftere ɓeɗo naftira kujeji zaanugo ha ɓandu deftere, malla alluha ha makarantaji, malla ha ofis.

Gudumaaji gudaa ɗidi be saddere ɗo jooɗi haa do tayis. Saddeere ɓe ɗo soppa leɗɗe be man, gudumaaji ɗo bo, ɓe ɗo, guduma gootel ɓe ɗo tappira kuje, ɗiɗi bo ɓe ɗo tappa, ɓe ɗo ɗoofira kuje be man.

Makaranta ɗo jooɗi ha nder aji ɓeɗo janginabee, wobɓe ɗo ɓamti juuɗe mabɓe, wobɓe bo ɗo jooɗi nanta ko mallum viyata.Be defte ha nder ha yeso mabɓe be bilakbot. Makaranta wanbo ɓeɗo Pentinga be Penti ndiyam nareeje.

Deffteji do jodi dow tebul deftede be nastirta gam be binnɗa haa makaranta ha office be bindirdi ha der kofiru ɓokko ɓokko be ha der kujeji.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɗuɗɗum ɗo jooɗi ha nder kwaliji kartonji ha lumo babal sorrugo kuje ɓiɓɓe leɗɗe. Ɓiɓɓe leɗɗe man hauta ɗum be lemu, mongoro, avoka, turtuje, galbije, ɓiɓɓe leɗɗe bo dingal leɗɗe on kecchum ɓeɗon nyama ɗum kecchum ɓeɗo dirɓa ɗum bo waɗira njaram be majum.

Ha nder shaago, biskit ɗum nyamdu on mauɓe be ɓikkoi nyama, nyamdu on jei sarrifa ɗum inji sarrifitta lowa ha nder leeda be sosa ɓe jooɗina shaago ngam ɓe sorra.

Dukuuje, kuwakuwa, manngoro, leemu, kuwakuwa ɓe ɗo waɗa jus be man be yara, dukuuje ɓe ɗo nyaama, monngoro ɓe ɗo ƴakka, lemu ɓe ɗo mura.

Bilenda joɗi dou tebur. Bilenda bo ɗum na'ura on nga ɓe naftirta yite lamtarki ɓe ndirɓira kuje bana irin tattase, tu maturu, attarugu ko nyebbe.

Pulet be nyamɗu ha nɗer man. Sei jungugo goɗɗo bo be shokali be ɗon nyama. pete on bo ha nder pulet man. pete kuskus be hetti tinygere, gumba salat ha nɗer majum.

Ha nder kwaliji. Yeri ha nder kwali fere fere yeri bo dum kuje faune robe. Roɓe on be andi be watugo yeri gam be fauna be majum.

Ɓoggiji yiite fere-fere boggi fere be don viya dum eyapish je nantugo music ha waya ko jangirde boggije fere mo be don vi’a dum citation waya a hauta non ha bandu mahol to a hidi hautugo waya mako mallaga a yibiti hautugo t filsji funda doni do rufi ha leddi majum pat ni dum boggi yon je be naftirta be yite lamtarki.

Kuje on ,nyamdu on, jey keccum ɓe ittata haa dow leddi. Ɓe ɗo defa nyaama ,ɓe ɗo ƴakka ɗum keccum karas bo ɗum nyamdu on, jey ɓe nyamata ngam ɗum ɓedda vitamin malla bo ɗum laɓɓina gite.

Riga ɗo ɓili ha ɗow jamdi ha chago riga man ɗo ɗum riga worɓe on, mota bo ɗo haski yitte ha dou riga man, riga bo riga worbee on worɓɓe on ɓornata irin riga je ɗo.

Ɗammugal sare ɓe hakoji ɗo rufi haɗoman ɓe gene gene, ɓe ɗotti ɗammugal mai ɓo ɗo maɓɓiti ha ɗammugal mai. ɗon ɓikkoi ɗiɗi pamaron kon ɗon jogiɗiri kon ɗon ɗilla.

Bolji fere-fere ɗo joɗi ha dou leddi. Ɗon basket bal, ɗon tebul tenis, ɗon bo basketji je ɓe fijirta bol majum pat ɗo joɗi dou gene. Ɗon sauru fere bo, ɗon bo paɗe ha leddi man fu ha dou gene.

Nga ɓe wi'ata jariidawa ɗo jooɗi haa do leddi, haa ɓanndu jariida man boo ɓe ɗo mbinndi Deylison, son, Daylison APC Caaman Sapot Suwel fo Konsensus, ɓe ɗo vola haala sensus on.

Manjagara ɗo joɗi haa dow leddi ,ɓe ɗo ndoonira leddi be man. Manjagara booɗum njamndi on nga ɓe naftirta, to ɓe vuwan leddi ,ne ɗum geene malla bo ,ɓe jiiɓira loope.

Zaman kuulaji rotturgo nƴamdu guda tati ɗo jooɗi haa dow tayis. Bebal leddi biyetenga tayis. Kuulaji man bo, kolo man ɓokko-ɓokko, ɓandu man bo 'silver' haa dow man.

fayangel lope do jodi hado leddi ,be fulawa ,fulawa man bo gene gene ,gene godde bo do jodi dow tayis ,don bo kosde pade goddo ,don jamdi bo hasira fayande fulawa majum.

Fejirɗe vi'etenga film bol, ɓe jamɗe vi'etega gol, guɗa ɗiɗi ha ton, gotel ɗo titi heɗɗo, gotel hetto. Ɓaɓal man ɓo nɗer sera man ɗum leɗɗi, saliran sera seraji man ɓo ɗon gene, ɗon bulok fu.

Fere fere ɗo joɗi haccel babal surrugo kuje ha nder chagowa vietenga supermaket ɓeɗo surra urdi sabulu wala bo nyebbamje fere fere ha supermaket.

Sare mahaɗum, Timmina ɗum be vindoji be ha Gidan sama'onbo. Sare man haha Nder ha ɗakki Sare manbo ɗon Tankiji guda ɗiɗi ɗonbo himbeji ɗon bo Ɓingel betel joɗi hatton.

Nder ke’en didi fijobe bol, be do dogga goto nangi goto do foda! be didi pat bo bedo borni jesiji, goto do borni jesi ruwanbula, goto bo do borni jesi bodejum. Bedo dogga tokkugo gol ha nder fili babal fijugo gol, be do fija bijerde bol kosde.

Fere fere ha nder kunga bi’etega shevs ha shago mala bo babal wadugo taipin to defde be don nastira dum gam be mbinda ngam be janga ko gam mala be kopica bindi ha nder majun.

Tameje, haako kabije on ɓe itti, ɓe dolli, ɓe tami ɗum. Ɗum ɗo jooɗi nder pilet, ɓe tami ɗum bannin ɗo, ɓe ngaddan bakuru, magi be tinyere be lowa, be ɗo wa.... to ɓe kauti ɗum, ɓe nyama ɗum. Nyamdu on, bo hako leggal on ɓe ittata, ɓe defa. Be ɗo mbiya ɗum dambu, hako bo jei... um jogale on.

Afo, ɗo jooɗi haa dow tebur, citta afo taytaɗum, be taytaka ɗo jooɗi a dow tebur. Citta afo bo, ɓe ɗon naftira ɗum, ngam ɓe waata haa nyamdu, ɓe defa haa nyamdu malla bo, ɓe waata haa njaram, ngam ɗum ɗon nafa naawenga reedu.

Derke’en fijoɓe bol ɓe ɗon ha babal fijirde bol, derke'en man bo ɓeɗo borni jesi fere-fere, derkejo goto ɗo jogi bol ha nder maɓɓe, luttuɓe bo ɗo wara be kosɗe, ɓe ɗon ha babal fijugo bol andirama stodiam.

Guda ɗiɗi ha nder suudu, koromje ɗum kuje on je ɓe faunata saare ko suudu ko palo ko yasi ko ofisji, ɓe ɗo naftira ɗum ngam himɓe joɗa ha do majum a ofis ko ha saare

Nyebbam Wujugo, ɗon ha der Jungo Debbo, ɓeɗo Bindi es Jeɗa Kondicina. Nyebba man ɓeɗo Wuja ɓeɗo Lottira Hore bo, ha Horema ha ha be Nyebba Roɓe be Worɓe ɓeɗo Naftira Kondicona Ngam Lottugo Hore.

Mbiyaten' gal opstia gidansama guda ɗiɗi be dammugal ɗiɗi dammugal gotal ɓe ɗon biya ngal gett gotel bo ɓe ɗo viya dammugal petel, dammugal manga ɓe ɗo mabbita gam mota kuje mauɗi mauɗi nasta petel bo himɓe nasta.

Yeriji fere-fere ɗo jodi ha ɗow paranti. Jungo ɗebbo ɗo sera majum. Yeri be sarqa ha nɗer paranti. Yeri be sarqa bo kujeji on je robe naftirta ngam be fauna ha balli mabbe. Yeri be wata ha noppi sarka be gata ha nɗanɗe.

Sabulu ga ɓedo windi viva ha ɓandu maaga sabulu bo ɗum ko jee on jei ɓe naftirta ngam yiiwugo, yiiwugo ɓalli malla bo lootugo kare debbo be gorko do naftira sabulu ngam lootta kare mum.

E kala fere fere guda tati ɗo ɓili ha babal ɓilugo, babal ɓe bilata rigaji. Rigaji man bo ɓe ɗo ɓili ɗum ngam ɓe sora ɗi riga rowɓe. Rowɓe on ɓe andiri be ɓornugo irin rigaji ɗo.

Lekki moɗetekon tablet, ɓe ɗon moɗa koi gam goddo to satai, ko ɓe ɗo moɗa koi gam jamo nana jamu mako.

Dammugal nastugo sare ɗo maɓɓi, ha dammugal man bo beɗo penti penti danejum, ɗon lawol bo ɓe mahol be bulok ciminti je nastugo, irgo ya ha dammugal man, dammugal bo ɗum lawol on je ɓe nastata sare meton.

Sare, maunde, gidan samare, dammuɗe sare man bo pat ɗum mabbiti, dammugal bo ɗum hunde on je be naftirta be nastira sare mai sare mai bo maunde tonde peɗo viyaɗum gidan sama.

Nga ɗo dari, sinbord ɗum alama on jei hollata vigo kaza ɗo dun haa babal. Amma haa sainbord ɗo bo nga ɗo holla vigo talla lipton topti ɓe ngatta totton, ha les sainbord man bo ɗon jamɗe fere-fere

Bee kaa’e-kaa’e feere-feere ha dow leddi. Kaa’e man ɗon boɗeejum, ɗon "buraawun", ɗon ɓaleejum, ɗon bo tamaaɗum ɗuɗɗum hawti ha babal gootel ba loope nii.

Derekeejo ɗo dari haa dow keddi o ɗo waati junngo haa jiiba, o ɗo ɓoorni Gaarewol, Gaarewol man boo ɓe ɗo fawni ngol haa daande man, daande derkeejo man boo daande maako tan wanngi hoore maako wanngay. Worɓe on Ɓe anndiri bee nyootugo gaarewol ɓoorna.

Kwali lekki ɗo joɗi ha dou tais moɗeki mam bo ɗo nder kwali maɓɓe lekki bo nyauɓe on moɗata gam be heɓta jamu maɓɓe.

Injiwa nga ɓe ɓedirta hendu ha tayaje ɗo joɗi. Injiji man bo ɗon fere-fere. Ɗon tiwoji bo ha leddi, ɗon notji bo ha leddi man, ɗon jarkaji bo be nyebbam ha nder man guda ɗiɗi danejum ɗo joɗi.

Dammuɗe guda ɗiɗi haa ɓanndu saare, ɗon bo winndo haa dowti dammugal man. Ɗon licce leɗɗe bo ɓokko ɓokko, ɗon bo lambatu haa dammugal saare man. Dammuɗe man ɗiɗi pat bo, ɗon maɓɓi. Dammugal bo, ɓe ɗon naftira ɗum, ngam nastugo nder saare.

Gasa ha hore debbo oɗo mori hokkiti ɓawo. Sera mako bo ɗon koromje oɗo ɓorni kare bo danejum be ɓokko-ɓokko.

Guduma ɗon wali ha dow leddi, ɗon bo jamgel ha sera man, ɗon bo nogji ha sera man. Guduma bo ɓe ɗon naftira ɗum ngam tappugo kuje malla bo to ɓe dofan kuje ɓeɗon naftira guduma.

Jamanu vo’inaɗum fanka ɗon nder man yite lantarki madi je zamanu je be waɗi be paune fere-fere ha nder sare man ɗon himɓe guda ɗiɗi dari.

Derke en ɗiɗi ɗo dari kinyi ndiri, goto ɗo ɓamti jungo, goto bo ɗo lowi juɗe ha nder jiba, be goto ɗo fadɗi paɗe danejum, goto bo ɗo fadɗi paɗe bieteɗe brawon goto ɓo ɗo ɓorni kare ruwan bula.

Sauru ɗo ɓari ha ɓandu mahol, be tasaw, robaje, be kofiru be tayis, ha babal man sauru beɗon naftira, ngam medugo kuje, kofibo ɓe robaje ɓeɗon naftira ngam nyeɗugo ndiyam be bokatirufu ɗo naftira ngam nyeɗugo ndiyam.

Ha dow leddi be hoto goɗɗo ha sera man a ɗakki gola, bol man ɗo joɗi ha dow gene, bol man ɓo ɓandu majum ɗon ɓalejum, kolo man ɗon balejum ɗon danejum ha ɓandu man.

inji ha ɓandu mashin, mashin man nga ɗo dari. Inji kanjum on, ko watta mashin huwa. Mashin to wola inji nga huwatako. Mashin man bo, ɓe ɗo va'a ɓe yaha daga ɗo yahugo hato, malla bo ɓe ronda dongle.

Tasmira nga hollata, hukumawa kuuɗe goɗɗo a Najeeria. Tasmira nga ɗo holla kuuɗe ngal wakkire egge egge, bi'eteenga Najeeriyan Imiigirecon Saavis. Ɗum hoore ɗon maafiire haa dow man, e deftere ɗo wallafi haa ɓanndu may.

Solli diɗi ɗo joɗi ha dow leddi hunɗuko man juɗɗum gotel ɗo mabbiti billeji gotel ɓo ɗo joɗi pat ha dow gene solli ɓo ɗum dabbaji on marɗum kosɗe didi ɗum ɗo fira be don nyama ɗum ɓo.

Teebur nyamugo, malla bo ɓe jooɗa, be janga haa do man, ɗo jooɗii haa do geene, teebul mai bo ɗon koromje haa sira maajum, ɗon bo firij, be kujeji ɗuɗɗum, geene ɗum jooɗi do man bo ɓokko-ɓokko.

Tutawal ɗon mari kolo guda tati ha ɓandu man ɗon hoto kode, ɗon bo hoto lewru be kode ha gotel. Tutawal bo ɗum kuje on je hollata bambanji leddi malla bo ɓeɗo wata tutawal ha makaranta, kolo mai bo ruwan zargina boɗejum nden be danejum ha ɓanduman.

Ɓatirji fere-fere ɗo joɗi ha ɗow leɗɗi. Ɓatirji man guda joi fere ɗo joɗi ha ɗow tayis ɓokkol mai ɓo ɗo hauti diri be fere batirji mai ɗo ndiyam nareje ɗon ɓo balejum ha babal mai.

Pulet ɓe chokali ha nɗer man, ha nɗer man pulet man bo, ɗon kusel gortugal ɓe dolli, ɓe waɗi tinyere, magi, tattase, hako fere ɓokko ɓokko nder man, kusel bo gortugal bo ɗum dammuwa on.

Makaroni don der jungo goɗɗo o ɗo jogi ɗum haa jungo mako. Makaroni bo nyamdu on je ɓe sarri fitta ɓe lowa nder fulawa on, sarri fitta ɓe lowa nder leda, ɓe ɗo sorra ha shagoji goɗɗo yaha soda ɗum ndefa, soda ɗum ndefa nyama.

Deftere vindugo ɗo joɗi dow kapet, deftere bo ɗon fere kashi-kashi ɗon je vindugo, ɗon je jangugo. Ɗo ɗo ɗo deftere vindugo on. Ɓeɗo naftira deftere vindugo haa ofis, malla bo ɓikkoy makaranta ɗo naftira ngam ɓe vinda nder man.

Long shild ɗum lekki on, je ɓe naftirta to bandu, bana ndande goddo ɗo nawa, ko bandu, koko larani jokke jokke, ɓe ɗo goddo ɗo moda, amma e ɓurna ko nawata goɗɗo ha ndande. Lekki on ha nder kwali.

Teebul, ha nder paaloo, teebulji man guda tati, ɗum ɗo jooɗii ha nder babal andiragal be restoran, babal nyamugo nyiiri da damugal nastugo restoran man boo ha kala teebul boo don mari koromje jodugo tebulji man boo ɓe ɗoo be’iti leppiji ɓokko ɓokko bei daneejuum.

Dainin be koromje guda nai haton dainin babal on je ɓe joɗata ngam ɓe nyama nyamdu ha dainin man bo koromje ɗon daneje guda nai.

Ha dou kapet oldi boɗejum. Roɓe on faunata be irin oldi bannin ɓe ɗo wata ha jungo ɓe ɗo wata ha dande kare faune roɓe.

Get haa ɓandu sare. Get man bo boɗejum, damugal on manga je ɓe watta haa saare ngam ɓe nasta ɓe kuje ɓa'eteji manga-manga. Fualwa bo ɗo haa sera sare majum. Get man bo ɗo kobli.

Kondo ɗo joɗi hado leddi be soso nder majum, bicco man ɗo joɗi dow mahol, kondo bo ɓe ɗon naftira ɗum ngam be wata sabulu yiwugo, mala bo be siwira nyamdu bana irim taliya wiria.

Gudaa dilii, ɓee kawali zarto man. Kawali Zarto guɗaa ɗiɗi ɗo jooɗi ha ɗow leɗɗi. Zarto ɓo kuje on je ɓe naftirta ngam seekugo leɗɗe, malla ɓo ta’ugo leɗɗe. Kafinta’en ɓe anɗiri ɓe naftirgo zarto.

Haa nder juulurde, aa ɓanndu julurde man ɓe ɗo vinndi, Allaahu Akbar (Allah mawɗo) ɗon eesi wod bulokji haa dawtii maako, Kemeraaji bo ɗo haski mo himɓe bo ɗuuɗɓe ɓe ɗo jooɗi nder juulurde man nanta ko o yeccata.

Labuleji ha ɓandu sudu ɗon haɓɓi. Labule man ɓe ɗon nangi ɗum ɓe haɓɓi ha chaka be kuje. Labuleji man bo ɗon goldin kolo. Labule bo kuje on je ɓe haɓɓata ha windo malla ha dammugal ngam ɓe virna.

Fawne robe. Ɗon ha nder kawali man. Kujeji faune robe fere-fere. Be hoto lingu, be hoto minti ha nɗer kaliman ɗo joɗi. Urɗi, pat man ɗum urɗi on. Be nyebbam honɗuko. Urɗi je goɗɗo to yiwi susa ngam ura.

Fanka ha dou ha dou Sudu, dou P.O.P Fanka bo ɓe ɗo Waɗa ɗum gam ɗum ɓokka Hendu ha sudu, fanka mai ɗom bulokjibo ha sira hado P.OP man, Tebur bo ɗo joɗi ha Les.

Dammugal caago ɗon mabɓi, caago man boh ɗo ɗon vindi saudat no telorin material anko, Dammugal cago mo ɗum babal on je ɓe sorata kujeji, amma do chago on jeɓe nyotata kareji roɓe ha ton.

Sare maha ɗum timina ɗum gidan sama ɓe ɗo penti be penti ash kolo be bo nevi bulu ɗum dammugal nastugo sare man ɗon gilasji ɗon lungo fere bo.

Morɗi ha hore roɓe be tato ɗo dari goto do hokkiti ɓawo, goto ɗiɗo bo ɗo hokkiti hoɓɓudu be pat bo ɓeɗon mari mordi sitail iri gotel ha hore maɓɓe man mordi mambo ɓeɗo ngati roba roɓe on be andiri be morugo.

Kujeji fere-fere je ɓe naftirta ɗo ɗari ɓari mahol. Kujeji man guɗa joi. Ɓe ɓaɓal ɓe kuje fere je ɓe rufata ɗotti ha ton. kujeji ɗo ɓo pat be ɗon naftira ɗum ngam ɓe ɗoya ɗotti, manja gara, ɓurɗi teɓurji guɗa ɗiɗi.

Leda, ledaaji guda nai, ɗon simas nyebbam je jiɓugo fulawa, ɗon manda, don sukkar, ɗon marori, ɗon taki don gurkabo ha babal majum je kusan gudaa.

Cokali ɗo jodi ha leddi cokali andirama fok, bo ɗum cokali on nyi’e nyi’e je be naftirta ngam ɓe nyama nyamdu bana taliya en irin makaroni en ɓeɗon naftira fok ngam be nyama, woɓbe bo ɗo safita hore fu be majum dum don bana kumni.

Lariya je siwirugo cha’i, malla ndiyam joɗi ha do leddi, ɓeɗo naftira lariya ngam be siwira ndiyam malla bo cha’i, malla bo kujeji je ndiyam ndiyam kanjum ɓe naftirta.

Ɗo ɗereji je vurtugo leddi yasi, ɗereji mai bo kolo mai bokko bokko, ɓe ɗo naftira paspot ngam dillugo wancugo lesɗe fere.

Jaramji fere-fere ha nder tebul ha nder chev ha nder chago, chago man bo ɗum chago on nga be sorrata jaramji, ɓurna nda ɗo hotoji jaramji fere-fere ɗo joɗi ha dou tebul, ha nder jaramji holandia, wodi jaramji kosam kosam, wodi jaramji bo ɓiɓɓe leɗɗe tan ha nder gongomji man ɗum pat ingi on sarrifitta ɓiɓɓe leɗɗe ɓe ngaɗira jaramji man.

Gudatati do jooɗi wan, wan siita be tuu siita korowal ga goddo jotta fere mum. gotel ga himbe ɗiɗi jooɗata be filoji ha koromje man, koromje bo ɓe do joj' ina ɗum ha Suudu malla palo malla offis.

Unordu ɗo joɗi ha dou leddi ha dou tais. Unordu bo ɓe ɗo naftira ɗum ngam unugo kuje bana irin marori, bana irin butali bana irin tattase, chittaji, ɓe ɗo una ha nder majum diga ɗum chattu ɗum, ɗum warta ɗiggudum.

Sare, baawo sare, ha dou leddi. Maadi jei jamanu. Ha ɓandu sare man, ɗon tutawal. Kolo tutawal Nigeria ɓokko-ɓokko, daneejum ha dou windo. Ɗon dammugal nastugo sare man, be jamɗe, be fulawaji ha ɓaawo sare man.

Lallee haa jungoo debbo oɗo dari bee sarqa haa daande maako bee yeri, oɗo hokkitii wakkeree bee yeso maako wakkeree furti, oɗo vakki gele takki lalleebu ha jungo maako, rooɓe'on ɓe andi watata sarqa bee yeri beboo takugoo lallee haajuu .

Wogirɗum pawda haa ɓanndu, haa fiska kuje, woggirɗum pawda hunde on, ɓe naftirta ngam ɓe fawna, jey pawne rowɓe. Rowɓe ɗo naftira ɗum, ngam be wogga pawda, haa gite maɓɓe to ɓe fawnan.

Makaranta be je nga oste, ɓe ɗon viya gidan Sama. Makaranta bo ɗum babal on je ɓe ɗabɓata andal ha Babal man, ko malla bo ofis nga ɗum himɓeji yahata huwa ton.

Jamɗe fere-fere ɗo joɗi ha dow leddi godɗɗum bo ɗo joɗi ha dow jamɗe man bo andira ɗum supaina mala bo playas ɓe ɗo naftira ɗum ha haɓɓugo not ji mala bo fistugo not ji ha ɓandu inji mala ko machin, ko keke.

ɗuɓɓe himɓe siyasaje. Hoto mai ɗon Atiku Abubakar, ɗon Goodluck Jonathan. Atiku do hofnidira be goddo fere, Jonathan bo ɗo joɗi. Hoto mai ɗum ɗo holla hala moftirde.

Ɓeɗo viya babal banniɗo ɓeɗo auna ɗum hosere a hosere mai bo koceje mai bo guda ɗiɗi, babbal halles mai bo ɗon gene, gene ɓokko-ɓokko halles mai be leɗɗe ɓokko-ɓokko kanje ma a babal mai.

Yeri ɗon ha nder kwali yeri, ha kwali guda nay be sarka, yeri bo roɓɓe on ɓe andi faunata be majum roɓɓe ɗo wata yeri be sarka ha dande maɓɓe ngam howala

Ɓeɗo nyona ɗum sarqa watugo ha dande do mai bo ɓeɗo nyona ɗum penda ɗon ba kobore je ba kobore ɗo.

baskoje, don der jungo goddo odo jogi de, goɗde fere bo do jodi nder roba ha leddi ,da hore pade goddo bo .Baskoje bo dum biɓbe ledde on je be ittata be hetta ,be defa be nyama.

Guda tati ɗo joɗi fija ɓiɓɓe worɓe, ɓe ɗo joɗi fija ha dammugal nastorde sare, ɗiɗo ɗo ɗo dari, goto bo ɗo joɗi ha leddi ha dammugal nastugo sare ndessare man bo nda ɗon mota ɗo vanga dammugal mai bo ɗo maɓɓiti.

Soja’en biyetenga amo tank ɗo haa dow leddi ɗiɗo titi hirna. Misalu kenan wodi haa ɓe ngiɗi ɓe yaha. Motaji man soja’en on naftirta to ɓe jahan yaki.

Fandu nyebbam haa jungo goɗɗo, nyebbam je ɓ@e sarrifi be zaitun, mayzaitun. Ɓe ɗon naftira mayzaitun ngam wujugo, malla bo ɓe defira nyamdu, zaytun bo ɓe ɗo waɗa ɗum be ɓiɓɓe leɗɗe.

Ɓingel debbo budurwa, ɗon mori morɗi atachmen stayel fere haa dou hoore maako. O ɗo dari caka mota je ɗiɗi. O ɗo waati kuje faune haa jungo maako. O ɗo waati agogo bo haa junngo maako. O ɗo waati darogal gite.

Dammugal sare je be andi andiradum get ha bandu sare, get bo dammugal don je be watata gam be nasta be kuje ba’eteji manga manga malla bo petel petel.

Sare je ɓe ɗon maha ɓe timminai, sare mai bo ɗum gidan sama on ɓe mahata, ɓe ɗo fali jamɗe fere fere ha ɓandu sare majum, ɓeɗon maha ɗum bo, sare bo babal on je himbe joɗata ha nder man malla bo ofis.

Bokkiti hadow korowal jodi dou korowal bokketi bo be don naftira ɗum ngam be njogira ndiyam bo ɓe nyedira ndiyam ngam yiwugo ko yarnugo dabbaji.